Kpe n ŋɔ maa paati paati nim laɣingu n bala ka mani bi booni binshaɣu kampɛɛn ka bi gbubi bi tuuta nima n yiɣiri jamda ka diri fiila daadam bɛligu maa galisi ya pam.

ŋarim dibaayi n pa kom maa zuɣu zaɣ yinga maa ka niraba ayi bɛ di puuni ka tihi kuli galisi kuligi maa ni kom maa niɛ pam di kuli niɛmi kasi